bobi piɛligi ni n bɔŋɔ niriba ʒɛla laakum ni zuɣ' n chɛna ka shɛbi mi chɛni bi naba bi lola nɛma n pa bunsi mi zuɣ' ka naayi chɛ shɛb mi ka be bari yuri

Bihi n toori kom bihi maa nyɛla niraba anahi bi puuni so gbubila bokati din nyɛ zaɣ nuɣso ka so mii gbubi kurigu bokati ka bi puuni so gbubi bikati ka di nyɛ zaɣ piɛlli

Niraba ata n ʒɛya bi gbubila taha bi puuni yinga yɛla liiga dozim ka yini pili zipiligu kom dola bi luɣuli ni